Yino ili inimilo iya nashimya babyaala bu nashimya nenga bushili khutsowa ta bushili bubwana, mu nashimya mwene muno ilimo inzila babubyaala mu line amala itaayi iliyo shisaali.

Umukhasi wakwarire i T'shirt imali ni i skirt ali mukhatale kha bakulisa kamawondo ni watermelon, ni tsinyanye ni kamarofu ni bi bindu bibindi nga tsi nanasi nga bibindi barele mukha container basungile khu shisaala.

Shibaata shili ikunwa ikhuboofu shasamile mukhanwa shawambile khangeni khafwiti, shili ne kamafumbwe kamawanga ne kamamali shili khusubiila khumeetsi.

Shino shili shirimba nga shilimo tsinzu tse tsigorofa tsimboofu nalundi tsili tsindeyi i'burangisi weshishombekhe shino iliwo tsimotokha nga tsi taxi ni tsi my car

Umusaani wakwalire khakofila khumurwe kwewe wemikhile khundulo khwekameetsi wawambile kumuloobo kumuleyi mukhoono mwewe ali khulooba tsingeni khurura mumeetsi kano khundulo khuno ilikho bubaale bukali khwekameetsi

Inayikonto nga bakyibasila i'gate iye bisaala bahambile kumupila balikhutatisa kameetsi nenga mpawo uli khusunda ta, nayikonto eyi ili khulwanyi lubalayi nga khundulo iliwo bisaala ni bunyasi bukali.

Umuundu nga wakwarire tsinguubo tsimaali amala wakwarire ni kha mask khu molu kewe, wekhaale wetilile khu kutiiyi ali khuwungukhila.

Umusaani nga wakwarile i'lab coat imwanga alikhukhwosha tsinyama khurambisa shishuma shesi ba'settinga busa

Umukhaasi nga wetyukhile bibindu mukhepo ali khurura mulyango mwekhayu khabotokhelela khesi babimbila bunyaasi amala iburangisi wekhayu khano aliwo shirara inyuma iliyo lusukhu lwekamatoore

Lino lili li lyato nga ba bandu bakali bali bazungu bekhalemo abandi bekhale khungakyi lili khumetsi shimbi ni lulwanda luli nga lumya.

Basaani bataru Nga babili bemikhile ukundi wekhale bali khu veranda ili khundulo khwe kameetsi, uwukhale khukari wa'ambile khasaala mukhono ali ukhwokesa itaayi

Umusaani wakwarire I'T-shirt imaali wa'ambile shipaande mukhoono mwewe wasutile mungaaki, ali mu syirimba nga mulimo abaandu bakaali naabi. Siriimba sino inyuuma siliyo bibyombekhe bye tsigoroofa.

Luguddo lwa chorus nga tsi'motokha tsifiti tsilikho tsemikhilekho tsitsindi khatsitima, waliyo numundu uwa bodaboda khabirisirakho ipikipiki yewe, lugudo luno khundulo khulikho kimisaala kimibofu ni tsinzu ni sipande sibesemu

Intsushi nga yakwile khukhamuli nga khamuli khano Khali muranji iyanabinzari, khamuli khano khabonekha bulaayi intsushi yiino ilikhukhwesamo butsamu itse ibenga ikholamo bubushi

Inzofu i khulu nga ili ni kamasanga kamaleyi yemikhile mushikyewa nga shikyewa shino shilimo bunyaasi nenga kumumu kwa bwosha bwayoma, inyuma iliyo kyimisaala.

Basaani babili nga bali i'burangisi betilile kamakhoono kawe a'asi bali khushina, iliwo bakhaasi babandi bataru i'nyuma nga basutile kamakhoono mungaki, babandi bali i'nyuma bali khukhupa tsingooma

Kamakhono ke babandu babili nga ni mumuli kumukhono kwo'mundu umukhulu nga Ali umukhaasi ,ni kumukhono kwe khakhaana khafiti khangalye

Umusaani wekhale mundebe nga ili iya blue walele i'computer yewe khumeza ni simu ali khuminamina i'computer, umusaani yuno wakwalire iliwo byesi akwalire mumilo

Umusani wakwarile ikofila kumurwe kwewe wamemile ni pumba kumukongo kwewe nga ali khufuwilila tsinyenyi mukunda mwewe

Tsingaafu tse musisaali nga tsili tsitaaru tsemikhiile mushichewa tsa tsasinyile khu mukongo nga tsingaafu tsino tsili tsindaafu shicheewa shino shilimo bunyaasi nga bulala bulimo kumumu nga kwabwosha bwayooma.

Intsushi yakwile khukhamuli khabesemu nga khamuli khano khabonekha bulaayi khalikho bunawoyu bubesemu khukari ni buru bubesemu khundulo khwakho

Bisoolo bibyaleya kamakosi nga babilanga bari tsitiika bili mukyewa nga ikyewa yiino ili ilimo bunyaasi bukaali ni nyuma iliyo busaala bubwimbi

Umusaani umuzungu wakwarire kha kofila khu murwe kwewe, wekhaale khu lyaato wa'ambile kumurobo mukhoono mwewe kumuleeyi ali khuroba tsingeeni nga amisa mu nyaanza.

Lino lili ligari, ligari lino libonekhana lisuta babandu nenga lili lileyi nabi ,ligari lino lili khutimula khu lugudo lwalyo lwesi bakhola bichuuma bileyi

Umukhasi wekhaale mu ndebe warere icomputer ni crossitige wakwarire tsi headset mu khuru mwewe ali khumina i'computer nga arekeresa kimyeenya.

Shino syili sisyombekhe she kumuzigiti isi basilamu batsya basilila tsi swala tsabwe. Sisyombekhe sino basi'akha i'rangi ya green mala khungaaki barakho kha gorofa khafwiti.

Umukhaasi waboya litsune wakwarire ne kha musk khu moolu kewe, wakwarire i'jacket ne tsi gloves tsya blue mukhoono, wa'ambile mukhono khachepe, amala wetilile khu lyaato lyesi bapangamo kamatunda nga tsinanaasi ne kamawondo, abonekhana ali khutsa khukula.

Babaana babili bemikhile baboyile kameetsi mu khapila khu gari yabwe, iliwo i'gari ikindi isi babikhile asi nga u'mwaana umulala abonekhana ali khukhupisamu nwo.

Umundu wemikhile khukhaato khafwiti kheshi khesi bafukila shikango amala wawambile kusaala wakutilile mulyaato lyene ilyo wetilile wasutile mulyaato umwo khakhe... khakapu ali fuga ni khatimba khetsi ngeni

Umusaani wakwarire kha kofila khabesemu khu murwe kwewe ni i'saati nga ilimu tsiline tsa Square ali khukendela khu luguudo lwa marram nga asindikha kha gari khewe.

Umusaani wa boda boda wa parkingile isi bosyela kimilyaango i'pikipiki yewe amala wekhaalekho wakwarire tsi galubindi ni khakofila.